Nu luxetta keettan de"iya Abeba giyo na"ayi yettaa keehippe dosees ikka qassi dosiyo yettaa qommoyi eraappiya giyogaa. Hegaakka ubbatoo siyiiddi ubbatoo yexxiiddi hemettes.

Beeni wodiyan keexxettida laalibalay biittaa gaxxan nashshettiya sohuwa gidid a keexxettaykka keehiippe malalees. Ikka keexxettidoy issi shuchchaa kanchchiya pooxxidi iitta loiya meretaadan keexxiroogaa.

Tukkiya gaacciyo maashiinee elekitiroonikke maashinettuppe issuwa gididi akka nu go'ettiyooge tukkiya guutta woddiya go'ettidi gaaccidi koshiyaa hanotaadan penttisanaadan maadees.